Umurima utarimye wegeranye n'umurima urimwemwo ibigori, ndetse uwo murima ukaba ukikujwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye harimwo ibigazi ndetse n'ivyatsi vy'mubwoko bugufiya.

Uruzi rurambitseko amababi manini manini ari hejuru yurwo ruzi, kunkombe hakaba hari ivyatsi vyinshi birebire n’ibigufiya ni bindi biti bininiya biri mubwoko butandukanye harimwo ibiti vyibigazi n’ibindi biti vyamashami menshi cane .

Ahantu hateretse amashou atatu, ishou rimwe rikaba ryuzuye ayandi abiri akase, iryo shou rikaba rifise amababi ry'urwatsi rubisi akiri matoto acafyeko uturongo twinshi. Irindi shou rikaba risatuyemo kane, hakaba hari ibindi bipande bibiri biryamye hafi yiryo shou yuzuye.

Inzu y'ubakishijwe ibiti ikaba y'anikiyemwo ubwoko bw'igiterwa, ubwoko bukaba bw'anikiye mu buryo bwa kijambere bw'anikiye hejuru no hasi hakaba hariho ubwo bwoko bubiri bw'igiterwa ivyumye mbere, ibitaruma neza bikiri bibisi.

Ahantu kunzira icamwo abantu yazengagatiwe n’imirima ibiri, umurima waruguru ukaba urimwo ibiti birebire yubwoko bw’ibigazi, ukaba urimwo ibigori ndetse n'ibindi biterwa. Uwundi murima ukaba utaboneka neza ariko ukaba werekana ko ari umurima uteyemwo ibigori n'ibindi biterwa bigufiya hakaba harimwo n’ibiti vyibigazi.

N' ahantu hari ibarabara rirerire ribandanya, ibarabara ry'ivu, rikikijwe n'ibiti vy'umuyenzi, ivyo biti vy'umuyenzi bikaba vyegeranye n'ibitoki n'ibindi biti birebire.

Umugabo ahagaze hafi y'urugo, uwo mugabo akaba ahagaze ariko aratwenga asa nk'uwufise akanyamuneza, uwo mugabo akaba yambaye Ishati itukura irimwo uturongo tugomba gutukura ariko twijimye akaba afise ikintu muntoki Ico kintu akaba ari itabi bw'ubwoko bw isigareti akaba ariko arivunamwo kabiri yereka Abantu.

Ahantu ku nkombe y'ikiyaga hari ishamba rininiya ry'ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi, hakaba hari ibikoko bitatu vyo mumazi n'ibindi bikiri mumazi , hakaba hahagaze ninyoni zifise amaguru maremare n'umunwa muremure, ivyo bikoko bikaba ari ibikoko biba mumazi , kimwe gikuru n'abana baco.

Ahantu ku nzira imbere y'urugo hakaba hari uwusetani buteyemo amashurwe meza y'ubwoko butandukanye amashurwe kafyo amabara y'urwatsi rutoto hakabari n'a yandi agombagusa umuhondo hakaba ari n'ikindi giti cishurwe kirekire gipyo amashami menshi hakaba hari n'urugo rusize amabara yera hirya yogurugo hakare amazuma aremare ahubaze.

Agatanda karekare gashasheko Imifuko, kakaba kanakikujwe nimbaho, ndetse no munsi kakaba kubatswe n'imbaho ,hakaba hateretseko ivyamwa ubwoko bw'ivyamwa butandukanye, harimwo amabungo ,amatunda, Imyembe ,imicungwe n'ibindi bitandukanye .Ivyamwa bikaba birundanijwe bigendeye kubwoko bwavyo.

Ishamba rinini cane rigizwe n'imirima, n'ibiti n'ivyatsi, ivyatsi birebire bikuze n'imirima irimo ibiti binini binini nahandi hateye ibiterwa vyomubundi bwoko.

Ahantu kunzira hamanuka haja kuruzi hakaba hakikujwe n,ibiti vyinshi bimwe bikaba bifise amabababi maremare ibindi bikaba bifise amababi magufiya hakaba hariyo ibiti vyitwa imigano biteye hafi kunkombe yuruzi hakaba hariyo umuntu yikoreye ibintu birebire bifunze mudufungo uwo muntu akaba yikoreye ariko aramanuka hafi yuruzi .

Ahantu ku mvuga hari ivyatsi vyinshi vyo mu bwoko bw'ivyatsi bigufi ,hakaba hegeranye n'ahantu hari umuringoti w'ubakishije amabuye n'isima, hakaba kakikujwe n'akayunguruzo gafashwe n'ivyuma birebire, inyuma yivyo vyuma hakaba hari ibiti birebire, hakaba hariko harishiriza inka z'amahembe maremare zisa kigina.

Ahantu ku nzira hubatse urupangu rw'ubakishije amatafari ahiya n'isima, urupangu rukaba rufise ahantu hasize irangi ryera n'ahandi hadasize irangi, hakaba hegeranye n'akazu kubatse nako gasize ibara ryera kaba gafise n'amabati, hirya yurwo rupangu hakaba hari ibiti birebire vy'amashami menshi hakaba hari n'umuringoti wegereye ya nzira.

Ahantu hari ikibaya , ico kibaya kikaba kiri munsi y'umusozi, uwo musozi ukaba uriko imirima n'ibiti, n'ivyatsi vyinshi munsi yuwo musozi hakaba hari n'ibarabara rifise amatara kw'ibarabara, munsi yaho hakaba hubatse amazu y'ubakishijwe n'amabati ndetse no munsi yaho hakaba hari n'iyindi mirima n'ibiti.

Ahantu mumararo hari umugore ahagaze ari kumwe n'inka nyinshi, umugore akaba afunze igitambara mu mutwe yambaye n'agashati kagomba gutukura akenyeye n'igitenge kigomba gusa ubururu, izo nka zikaba zifise amabara atandukanye harimwo ayirabura, ayera, nay'ikigina, kandi inzo nka zikaba zisa nk'izishonje zonze, kandi zifisa amahembe maremare.

Ahantu haremye Isoko ry'ibitungwa ivyo bitungwa akaba ari mu bwoko bw'inka ,hakaba hakikujwe n'ibiti bihagaze n'ibitambitse, bikaba bikikujwe n'Abagabo n'abagore hakaba har'inka ziri muruwo ruhongore hakaba harimwo Inka zera zikigina n'izirabura.

Ahantu hateretse agasanduku gakozwe mwisima karimo amashugwe maremare atukura n,ayera iruhande rwako gasanduku hakaba hari igihome kiriko amadirisha akozwe muvyuma kikaba gifise ibara ryera hepfo hakaba hari amashugwe afise urwatsi rubisi nutundi dushugwe duto duto .

Ni ahantu ku nkombe y'imirima ibiri iciyemwo kabiri. Umurima umwe ukaba ari uw'ibigori, uwundi ukaba uteyemwo imyumbati. Hirya y'imyumbati hakaba hari inzu ikiriko irubakwa ikaba ikikujwe n'ibiti birebire.

Umugabo ahagaze mu busitani buteyemwo ivyatsi akaba ari hafi yahantu hubatse kandi akaba afise inzoka niniya cane ikaba imwizingiyeko ku maboko anayifatishije ukundi kuboko. Uwo mugabo akaba yambaye ishati nipantalo.

Ikiyaga kinini gikikujwe n'imisozi iriko amashamba y'ibiti vyinshi, hakaba hariho n'uyundi musozi w'injira murico kiyaga uriko ishamba ry'ibiti vyinshi, n'amababi menshi cane hakaba hariho n'urubobi kuri ca kiyaga hejuru.

Ahantu kwisima hateretse igitunga n'agatebe gatoya gakozwe mu mbaho ico gitunga kihakirimwo ibiraya vyinshi birundi ahantu hamwe hiryahe ico gitunga akabari n'iyindi ntebe ndende yubatswe mu mbaho.

Ahantu mu rugo rw’umuntu habera uburimyi bw’imboga izo mboga zikaba ziri mubwoko bw’amashu hakaba hari n’izindi ziteye aho hafi z’irengarenga. hakaba hari umugore ariko arazikorera azibagarira kugirango zishobore gukura neza uyo mugore akanaba ahetse umwana.

Umurima munini wagutse utewemwo igiterwa kimwe, ico giterwa kikaba gifise amababi maremare atotahaye nayandi asa nkayumye, uwo murima kandi ukaba ukikujwe kure cane n'imisozi miremire.

Ahantu hari ikiyaga kinini cane, kikaba gikikijwe n'imisozi n'ibiti n'amashamba, ku nkombe y'ico kiyaga hakaba hari amato mato mato agera kuri atatu.

Ahantu kunzira hakaba hariko haca umugore uwo mugore akaba yambaye igitenge c'ikanzu n'agashakoshi yambaye kurutugu akaba yafunze n'igitambara mu mutwe yambaye n’amarori akaba yikoreye n'igitunga kirimwo imicungwe ariko aragenda muriyo nzira , hirya yuwo mugore hakaba hari igihome kimeze nkaho gikozwe mu cuma.

Inka nyinshi ziri mu ruhongore, izo nka zikaba zifise amahembe zifise n'amabara atandukanye harimwo ikigina, ayirabura, n'ayera. Urwo ruhongore rukaba ruzungurutswe n'abantu.

Ahantu haniniya hari imbuga, iyo mbuga ikaba ikoraniyemwo n'abantu benshi bo mu ngero zitandukanye harimwo abagabo n'abagore bambaye impuzu z'amabara menshi harimwo ayatukura, ayirabura, ayera, n'ayubururu, imbere yabo bantu hakaba hari insho nyinshi irimwo inka zo mu bwoko butandukanye harimwo izikuze n'izikiri ntoya, zifise amabara yera, ayirabura, ayikigina, n'izigomba zifise amahembe maremare.

Ahantu kunzira hafi yurugo urwo rugo rukaba rwubakijwe isima ndetse rikaba rufise nirangi ryera. Hakaba Hari ishugwe riteye kurugo rugom iryo shugwe rikaba rifise amashugwe agomba gusa nayabejeye yubururu kandi afise amababi yurwatsi rubisi. Hakaba hari inzira yibivu.

Ahantu m'umurima hahagaze abantu benshi bariko barakora ibikorwa rusangi barima, hakaba harimwo abagabo n'abagore bambaye impuzu zera iz'ubururu nizigomba kweruruka, hirya yuwo murima hakaba hari ibiti birebire vy'amababi menshi n'ibindi vyatsi vy'ubwoko butandukanye, ndetse no hagati yuwo murima hakaba hateyemwo n'ibiti.

Ahantu hari utuzu tw'ivyuma, utwo tuzu tukaba turimwo ivyatsi bisasiye muri utwo tuzu, utwo tuzu tukaba twubatswe mu buryo bwa kija mbere bororamwo inkoko muri utwo tuzu hakaba hariho akazuka karimwo inkoko, y'isake iyo nkoko ikaba ifise amabara atandukanye ayatukura, ayirabura, n'ayandi asa nka yerurutse.

Ahantu hari utwatsi duto duto namabuye n'uducupa twakoreshejwe, hakaba hari uruhome runini n'urundi ruhome ruto rwubakishijwe aya mabuye, hakaba hari n'ivu ryinshi, kwiryo vu akaba ariho hateye utwo twatsi.

Ahantu mw'ishamba kari muringoti aho uruzi rumenera rusanga urundi hakaba hari ibiti vyinshi birebire nivyatsi bigufiya, hejuru yurwo ruzi hakaba hari ikiraro cubatswe mu uburyo bwa kinjabere cubakishijwe n'ivyuma n'imigozi.

Ah'ahantu k'utwatsi hakikujwe n'ibiti birebire vyo mubwoko vy'umukaratusi, inyuma y'ivyo biti hakaba hari inyubako, hakaba hari abantu bahagaze kurutwo twatsi, bamwe bicaye abandi bahagaze harimwo abagabo, abagore n'abandi bakobwa, abo bagabo bamwe bakaba bafise udukayi n'udupapuro muntoki abandi bakaba bafise ibiziriko biziritse ingurube zirikur'ivyo vyatsi.

Umugabo ahagaze mu ishamba yambaye umupira w’urwatsi rwijimye n’ipantaro yerurutse yambaye n’ikimukingira mu maso ,akaba yambaye imashini ikata ivyatsi ariko arakata muri iryo shamba.

Ahantu hari uruzi runiniya ugworuzi rukabagwegeranye n'inkombe iyo nkombe ikaba iriko ubwatsi burenze bumwe bukozwe mu mbaho no mubiti, ubwato bukaba burambitse igice kimwe kiri mu mazi ikindi kiri kunkombe kandi ico kiyaga kikaba gikikijwe n’umusozi muremure uriko amashamba ibiti bininiya n'ibindi bitegwa.

Uruzi runiniya rukaba rurimwo ibikoko biba mumazi vyitwa imvubu. Ku nkombe hakaba hari ivyatsi vyinshi vyinshi n'ibiti birebire. Kandi murayo mazi hakaba harimwo imvubu zibiri, imwe ikaba yasamye cane yerekana mu kanwa, iyindi ikaba yadugije umutwe iraba yayindi yigenzi yayo.

Umurima munini urimwo ubwoko bw'ivyatsi bitandukanye harimo icyatsi cy'urwiri nibindi bwubundi bwoko, uwomurima ukaba wegereye inzira ndetse iyo nzira ikaba irimwo imoto n'umuntu ayitwaye hakaba hari nibiti birebire.

Ahantu bakorerwamwo uburimyi rw'ibigori ivyo bigori bikaba bikuze bitaragera gusoromwa ndetse hakaba hahagaze n'abagabo babiri bambaye amarori n'inkofero nimipira y'ubururu niyigomba gutukura na makoti y'irabura bariko baraba vyab'ibigori.

Uruhongore rw' ubakishijwe ibiti urwo ruhongore rukaba rurimwo inka y' amabara yera n' ayirabura iyo nka ikaba iriko irarisha kuruhande hakaba hari umuvyeyi yambaye ishapo n' ibitenge akaba ariko arayiha ubwatsi.

Ni ahantu hari. inzira y'ikirundi yaciwe nabantu kubera kuhaca kenshi hakaba hegerewe n'ishamba rininiya ririmwo ibiti, n'ivyatsi birebire hakaba hegerewe nurundi rugo rwubakishijwe amatafari ahiye nisima.

Ishamba ry'ibiti vyinshi ivyo biti bikari mubwoko butandukanye hakaba ariho n'ivyatsi vy'ubwoko bwinshi hari vyatsi birebire n'ibindi bigufiya bimwe bikababfise amababi imaremare andi magufiya iryo shamba, kandi hakaba arimwo n'ibindi biti vyumye bifise n'amababi yumye.

Indimiro ihagatiwe ninzu zibiri zifise urugo rwubakishijwe namatafari ahiye. Hepfo hakaba hari nibiti birebire harimwo ubwoko bwibiti bwibigazi, nibindi vyo mubundi bwoko. Hakaba harini bindi, imitoto yibitoke yerekana ko inyuma yaho harimwo ibitoke.

Ni ahantu hari imisozi ibiri irabana, umusozi umwe ukaba uboneka uruhande rumwe n'uwundi ukaba uboneka urundi ruhande , umusozi umwe ukaba uriko ishamba rifunganye , uwundi musozi ukaba uriko ibarabara rizungurutse uwo musozi ucamwo , iryo barabara rikaba rica mumwonga.

Ahantu kunzira iyonzira ikaba ikikujwe n’umuringoti wamazi n'urugo, ugworugo hirya yagwo hakaba hari igiti c’amashami menshi kirekire ,ugworugo rukaba gwubakishije amatafari ahiye rukaba runasize amabara yera rufise n’ahandi hantu hari akazu k’amabati.

Ahantu hari ikiyaga kinini kunkombe yaco hakaba hagizwe n'umusenyi mwinshi , kuruwo musenyi hakaba hateretse ubwato bukozwe mumbaho impande yubwo bwato hakaba hari utuzu twubakishijwe ubwatsi bwicayemwo n'abantu .

Ahantu hari uruhongore gwubatswe m'uburyo bwakijambere, ugo ruhongore rukaba rurimwo inzu niniya yubakishijwe isima ,n'amabati, n'ibiti, hirya hakaba hari n'ibindi biti bikikujwe ugo ruhongore, hakaba hariho abantu batatu bambaye udushati tw'urwatsi rubisi ,umwe akaba afise ipompo abandi bakaba bari hirya y'ugo ruhongore, ugo ruhongore rukaba rurimwo inka niniya zifisa amabara amahembe maremare yera.

Ahantu hari akazu kubakishijwe ivyuma, ako kazu kakaba kazungurutswe hasi n'amabuye, muri ako kazu hakaba hateyemwo igiti kinini kandi hakaba hari n'inkende yicaye yifashe ku mutwe, iyo nkende ikaba ifise amabara yirabura n'amaso agomba gutukura.

Imirima ibiri igabanijwemwo n'inzira abantu bacamwo . Imirima ibiri ikaba imwe iteyemwo ibiterwa bitandukanye. Murivyo biterwa hamwe hakaba hari ibigori, ahandi hakaba hari ibiti birebire biri mu bwoko bw'ibigazi.

Iraro ry'inka ry'ubakishijwe ibiti rikaba ririmwo n'inka hasi hasashishijwe ubwatsi bukaba bikikijwe n'ibiti ku mpande yiryo raro , iryo raro rikaba ry'ubakishijwe ibiti n'amabati.

Ishamba ry'ibiti n'ivyatsi bigufi, bimwe bifise amashugwe ibiti bikaba ari ibiti birebire ubwoko bwo muri imikaratusi. Ndetse haka hari nibindi biti vyo mu bwoko butandukanye bikaba biri ahantu hijimye.

Ahantu hari abantu bane, umwe muribo akaba yambaye ibirato vy'abarimyi; uwundi nawe akaba afise ibiziko biriko ingurube zibiri, imwe mur' izo ikaba yirabura; iyindi ikaba ifise amabara abiri iyera n'iyirabura.

Ahantu ku nzira hahagaze abana batatu, harimwo abakobwa bane bahagaze n'uwundi aryamye ku vyatsi, bakaba bavuye gutasha udukwi, tukaba tuboshe mu tugwi tugwi tumwe tukaba twegetse ku giti kiri inyuma yabo; utundi tukaba turambitse hasi kunzira.

Ahantu kumusozi hariko imirima itandukanye niyitarimyeko ,hakaba hari nibiti vyinshi nivyatsi vyinshi bitandukanye , umusozi wundi ukaba wegeranye n’uwundi musozi uriko amashamba maniniya wibiti vyinshi nivyatsi vyinshi.

Imeza y'igiti. iyo meza ikaba iteretseko ubwoko bw'icamwa co mumicungwe iyo micungwe ikaba yitwa manderine, hakaba hari Imicungwe itatu, ibiri muriyo ikaba igifise ibishishwa umwe wubitse uwundi wuburuye hakaba hariho iyindi manderine itonoye ikaba itanyaguwemwo kane.

Ahantu kw'isima harambitse imyungu miremire, imitoya niyindi ikiri mitoya cane. Iyo myungu ikaba igifise n'ibiti vyayo. Iyo myungu ikaba ifise n'amabara atandukanye harimwo iryurwatsi rubisi, urwatsi rwerurutse nurundi rwatsi rusa n'urwijimye.

Ihangare yubatse muryo bwa kijambere, ikaba irimwo inkwi nyinshi zisatuye muburyo bungana, no mubice bingana kandi izonkwi zikaba zirundanije muriyo hangare, inyuma yiyo hangare hakaba hari utundi tuzu twubatse mutuyunguruzo no muvyuma, hirya yaho hakaba hari n'ibiti vyinshi.

Ahantu hari ibiraro binini, ivyo biraro bikaba vyubakishijwe imbaho murivyo biraro hakaba hari ikiraro kirimwo ingurube n'ikibuguru cayo, iyo ngurube ikaba ifise amabara yera n’ayirabura imwe ikaba iryamye ikibuguru cayo kikaba gihagaze.

Ahantu hari umusozi muremure uwo musozi ukaba urimyeko muburyo bwa kijambere, uwo musozi ukaba uriko amaterase menshi arimyeko ibitegwa vy'ubwoko butandukanye hakaba hari nuduce tumwe na tumwe turiko ibiti birebire vy'amashami menshi, kandi kuruyo musozi hakaba hari n'ibarabara riniya kandi rirerire.

Umurima muniniya ukikujwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye harimwo ibiti vy'ibigazi bivamwo amavuta yo gutekesha, hakaba hari n'ibindi bitegwa bito bito, harimwo ibigori, n'ibindi bito bito biteye mur'uyo murima, hakaba hariho n'ikidengeri c'amazi kiri mur'uwo murima.

Ibarabara rirerire riduga ryivu, ririmwo abantu bariko baragenda, bamwe bakaba bariko bagenda n'ikinga bahetse n'imifuko irimwo ibintu, abandi baka bariko baragenda n'amaguru, iruhande rwayo mabarabara hakaba hari imiringoti ndetse hakaba hari n'ibiti birebire n'ivyatsi bigufi.

Ahantu kuk'akabaho hateretse imiti y'ubwoko butandukanye, iyo miti ikaba iri mu ducupa dufise amabara atandukanye harimwo ayera; ayatukura; n'ayumuhondo. Ikaba ifise n'imirumyo imwe igomba gusa nk'iyitukura; iyindi iyibenjeye; n'iyindi y'ugwatsi rubisi; iyindi ikaba yera. Ikaba ikikujwe n'udupapuro twanditseko ibiri mu rutwo ducupa.

Ahantu hakorerwa uburimyi bw'imboga bakaba ariri, ubu bwoko bw'imboga bw'amashu n'izindi mboga zirimo irenga renga n'izindi zitandukanyi ahantu hakaba hari umugore aheza umwana akenyaye igitenga cah ikeshije umwana n'agatambara mu mutwe.

Ahantu hari abantu babiri umwe akaba yaratoye itabi zibiri aziha mugenzi wiwe uwo wundi nawe akaba yari yakiriye izo tabi zibiri bari bamuhaye bari ahantu hanze hatugaye.

N’Umurima utewemwo Icamwa co mubwoko bw’Ibungo. Kikaba gisasiwe nivyatsi vyumye, ndetse ico camwa kikaba gitoshe, gifise amababi yo mumabara yurwatsi rubisi .

Ishurwe riteye iruhande ry'urugo, iryo shurwe rikaba rifise amababi y'urwatsi ndetse nayandi mashurwe y'ibara, rikaba ryegeranye n'urugo rw'amabara yera.

Mwisoko aho abadandaza bariko bagurisha amashu arambitse kudutanda hakaba hari nabaguzi bariko baragura ayo mashu, ndetse hakaba hari imitaka namazu yo kudandarizamwo

Uruhongore rurimwo inka nyinshi z'amahembe nizidafise amahembe zo mu mabara yirabura ;ayera nay'ikigina. Urwo ruhongore rukaba rukikujwe n'abantu benshi, ndetse hakaba hari n'ibiti vyinshi.

Ishamba ryinzitane ririmwo ibitegwa, vyo mubwoko butandukanye ndetse nivyatsi vyo mubwoko bugufi. bikaba bitoshe biri mumabara y'urwatsi rubisi.

Umusozi umanuka mumwonga hakaba hariko imirima yibitoki, n'ibiti bitandukanye, nibindi bitegwa biteye muri iyo mirima vy'ubwoko butandukanye hakaba hari namazu abamwo abantu.

Mu ishamba ry’ibiti birebire bitagararanye ndetse hakaba hari n'ubwoko bw'ivyatsi bigufi biri muri iryo shamba.

Ahantu hari Imyungu yanikiwe iteretse, hakaba hari n’uwundi Mwungu ukasemwo kubiri.

Inkoko zo mu bwoko bw'amasake, inkoko nyinshi ziriko ziratoragura izindi zihagaze ku mugereka wazo mu carire cazo hubatsemwo aho zitaha hakikujwe n'akayunguruzo.

Ikiyaga kirimwo ivyatsi vyamereyemwo hagati kikaba gikikujwe n'imisozi minini iriko n'ibiti.

Ibarabara ry’ivu ribandanya rikikujwe ku mpande n’ibiti vy’umuyenzi inyuma y’ivyo biti hakaba hari imirima y’ibitoki n’ibindi biterwa.

Igiti camye kiriko ubwoko bw'icamwa bw'indimu, kandi co giti kikaba giteye hantu herekana umuco.

Ninka iri mumabara yera nayirabura iri muruhongore, uruhongore rwubakishije amabuye n'amatafari ahiye ndetse n'ibiti iyo nka ikaba iriko irarisha.

Ahantu mu murima hateye igitegwa kimwe, kiri mu bwoko bwibinyampeke, hakaba harakantu k'akabaho gateretseko uducupa tubiri dutandukanye, kamwe kakaba karimwo amazi agomba gusa nka esanse, akandi kakaba karimwo amazi agomba gusa ubururu.

Ahantu hari indimiro zibiri, izo ndimiro zikaba zigabanijemwo nivyatsi birebire bigabanijemwo iyo mirima ibiri, umurima umwe ukaba urimwo umugore yambaye ijipo ugomba gusa nubururu bucuye, akaba ahetse nipompe igomba gusa ubururu ifise nutuntu tugomba kwirabura numuhondo, akaba yambaye inkofero ariko atambuka muri wamurima.

Ahantu hateretse uducupa tubiri dusa dufise imifuniko yera tuzungurutswe n'agashashi tukaba dufise agapapuro katuzungurutse kanditseho ibirimwo, hacafyeko n'abantu n'ibindi vyandiko vyamabara atandukanye ayurwatsi rubisi n'ayatukura n'ayubururu .

Ahantu hahagaze umugabo atambaye hejuru , yambaye ipantaro itabutse, ukuguru kumwe kukaba kudafise igice co hasi, ukundi kukaba kwaratabutse, kugifatanije akantu gatoya n'ikindi gice co hasi ci pantaro, hakaba harunze umwavu, uwo mugabo akaba ariko yegeranya wa mwavu urunze aho hantu.

Umugore ahagaze mu murima, umugore yambaye umupira utukura, agatambara mumutwe kirabura, ijipo yera akaba ariko aramijagira Ivu mu murima ndetse muruwo murima agace kamwe kakaba karimwo Ibigori ibigufi Kuruhande hakaba hakiri ivyatsi vy'urwiri.

Agacupa akarekare ka sanka kagutse gateretse ahantu aka gacupa kagafise baragera n'umufunikow urwatsi lubisi hakaba akazungurutswe n'urupapuro rriko amabara atandukanye ayoubururu ayera ayo ugwatsi lubisi n'amajambo yanditse atukuye n'ayandi aa ditse mu ndimi z'amahanga, kandi hakaba arimo n'amabara yirabura ako gapapulo kakaba gasobanura ibintu birime ako gacupa.

Ni umugore ahagaze mu murima yambaye igitambara mu mutwe akaba akenyeye n'igitenge akaba yambaye n'ipompo akaba ariko aratera umuti ibiterwa mu murima, uwo murima ukaba uri munsi y'umusozi uriko inyubako.

Umugabo yambaye isarubeti y'ubururu, n'agapfukamunwa, yambaye ipombo, ahagaze mu murima ariko atera umuti ibitegwa, muruwo murima hakaba harimwo n'ibiti birebire vy'amashami menshi.

Ahantu hari abantu benshi umengo bari mubikorwa rusangi bamwe bariko barayora umwavu abandi bariko baratema ivyatsi hakaba hari ingunguru y'ubururu iteretse iruhande rwuwo mwavu hirya hakaba hari imitoto y'ibitoki nibindi biterwa vyubwoko butandukanye.

Ikirundo c'umwavu giteretse ahantu mw'ishamba muri iryo shamba hakaba harimwo ibiti vyinshi birebire biri mubwoko vy'umukaratusi hakaba nibindi vyatsi bigufi .

Ahantu har'umurima munini urimwo ibiterwa bitandukanye ,hakabari agace umugore ariko arapompamwo yambaye igitenge afise n'umupira w'umuhondo, yambaye n'igitambara mu mutwe, iyo pompo ikaba ifis'amabara y'umuhondo, nay'ubururu akaba ariko arapompa vyabiterwa, hirya hakaba hari amazu maremare.

Uducupa dutatu two m'ubwoko bumwe tureha turyamitse kumeza dufise imifuniko yicatsi n’impapuro zidukikuje zanditseko ibirimwo .

Agacupa, kera karekare gahagaze, kazungurutswe n'urupapuro gwanditseko ibirimwo, ndetse hakaba hariko n'amasanamu kurako gapapuro, y'ibitegwa, n'ibikoko.

Umurimyi ariko atera umuti ibitegwa vyo mubwoko bw'imboga ahagaze mu murima ugabanyijwemwo n'umuringoti w'amazi n'iyindi mirima iri kuruhande iteyemwo n'ibindi bitegwa bitandukanye.

Ahantu harikiyaga kininiya, Ico kiyaga kikaba kirimwo Ubwato bukozwe mumbaho nomubiti, ubwo bwato bukaba bwicawemwo n'umuntu yambaye ipantaro igomba gusa nk'iyirabura n'umupira ushaka gusa nkuwerurutse, uwo muntu akaba afise agasenga muntoki asa nk'uwuriko araroba, ruguru y'ico kiyaga hariho umusozi muremure uriko Ibiti vyinshi.

Imeza iteretseko isahani. Isahani ikaba iriko ibitunguru, itomati ikase, indimu ikase n'ibiraya vyaciye mu mavuta hakaba hariko n'ifi, iyo fi ikaba yaciye mu mavuta ikaba ar'ubwoko bw'amasamake manini.

Imeza iteretse ko akadobo gakozwe mu cuma awo akadoboka akaba arimwo amasamaki menshi ayo masamaki akaba amwe akawushije ayandi ataboneka neza amwe akaba afise imirizo ayandi nta mirizo ifise.

Ni ahantu hari amabarafu menshi hariko hejuru inyama zibiri zibaze z’amafi, kurizo nyama hakaba hateretseko utubabi tubiri, hirya hakaba hari indimu zikase.

Udukimanyi duteretse ahantu dutegerekeranyije tukaba turimwo amafi yo mubwoko bw'amasamaki ayo mafi akaba arimwo agiye apakiye mutwo dupimanyi hejuru hakaba hariko urubura hamwe hakaba hari udukemanyi twirabura ,ahandi utwera ahandi utwugwatsi rubisi.

Ahantu munzu hubakishije amakaro, hakaba hateretse amasamaki menshi abohanyije n’ibizoriko bisa n’urwatsi rubisi ,ayo masamaki akaba ari ubwoko bumwe.

Inkombe y’ikiyaga. inkombe ikaba iriko ubwato butatu bufiswe n’abantu batandukanye, ubwo bwato kandi bukaba bukozwe mu mbaho n’ibiti ndetse ku nkombe hakaba hari ibiti ,n’amabuye n’ivyatsi

Imeza iteretseko isahani. Iyo sahani ikaba iriko ibiraya vyaciye mumavuta, n'itomati ikase, n'indimu ikase, n'ifi yaciye mumavuta. Iyo fi ikaba iri mubwoko bw'amasamaki manini.

Ahantu hari ubwoko bw'imbabura bokerezako kuriyo mbabura hakaba hariko ifi bakase hejuru bagasiga ibirungo iyofi ikaba iri mu bwoko bwama samaki manini ku ruhande hakaba hariko indimu n'utubabi duteretseko.

Isahani iteguyeko ubwoko butatu bw inyama harimwo amasamaki manini n' ubundi bwoko bw amasaki butobuto buba mumazi n' indimu zikase ni tomati n' utuboga hejuru.

N'ifi ibaze irikumwe n'imboga iteretse munsi yiyo fi. Ndetse bikaba birambitse kurupapuro ruri kurubaho rwogukatirako, nakandi kababi gateretse hejuru yayo mafi.

ahantu harimye Inzuzi ; izo nzuzi zikaba zirikumwe nibindi vyatsi vya cimeza birimwo ugwiri nibindi vyatsi vyo mubwoko butandukanye kandi aho hantu hegerewe n' ibiti na mashurwe kuruhande.

Umurima muremure uriko amaterasi atandukanye uwo murima ukaba ufise ivyatsi vy'ubwoko butandukanye hariho ivyumye n'ibikiri bitoto uwo murima ukaba ufise n'ahandi hantu hatari ivyatsi haboneka umucanga waho ahandi hakaba hari ivyatsi vyishi.

Ahantu hari umurima muniniya ukaba ugabanijemwo kabiri, umurima umwe ukaba utarimye, ukaba urimwo ivyatsi vyinshi vy'ubwoko vy'ugwiri, hakaba harimwo n'imisigati yumiye muruwo murima n'ibindi biterwa bifise amababi manini, hirya yuwo murima hakaba hari uwundi murima urimye uciyemwo ama terasi ukaba ukikujwe n'ibiti birebire vy'amababi menshi.

Umurima uteyeko inzuzi, izo nzuzi zikaba zirikumwe n’ibindi vyatsi vyimejeje biri mu bwoko bw’urwiri, hakurya yuwo murima hakaba hari amashurwe n’ibiti bihateye.

Ishamba ryinzitane ririmwo ibiterwa vyubwoko butandukanye, haba ivyatsi bigufi nibirebire, hakaba harimwo nibiti birebire vyo mubwoko mwumukaratusi wamababi yera

Aho hantu hari ishamba ry'ivyatsi bigufi n'ibiti birebire, aho hantu hakaba hari amabuye manini yo mu bwoko bw'urutare. Ayo mabuye akaba ateretse muri rya shamba ry'ivyatsi bigufi, ivyo vyatsi bigufi bikaba bikikujwe n'ibiti birebire.

Indimiro idaherutse kurimwa yimejejemwo ivyatsi hakaba harimwo nibindi vyatsi bifise amababi yumiyemwo n'imisigati imeze nkamababi y'ibigori, bikaba vyarumiye muri iyo ndimiro hakaba hari inzu yubatse hirya yizo ndimiro iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye nisima ikaba isizwe namarangi indani hakaba hariho n'inzu ifise amabati yubururu .

Umurima urimwo ibiti basoromyeko ibigori, imisigati yayo isigaramwo yumiramwo. Hakaba harimwo n'ivyatsi bigufi vyimejeje. Ku ruhande hakaba haribiti birebire biri mu bwoko bw'umukaratusi.

Umurima ukikujwe n'ivyatsi vyo mu bwoko bitandukanye harimwo ivyatsi birebire birandaga, n'ivyatsi bigufi ,ndetse n'ibiti uwo murima ukaba ugabanijemwo kabiri uteyemwo igitegwa kimwe.

Umurima muniniya, umurima ukaba ufise ivyatsi birebire n'ibigufiya, hakaba harimwo n'ivyatsi bigitotahaye, hirya y'uwo murima hakaba hari n'uwundi murima ufise imisigati imeze nk'iyibigori n'amasaka, bikaba ari ivya soromwe bikaba vyarumiye mu murima, hirya bikaba bikikujwe n'ibiti birebire vy'amababi menshi.

Ubusitani buriko ivyatsi vyinshi, hakaba hariho ibitotaye nivyumye. Ubusitani bukaba ugabanijemwo umuringoti wamazi, hakaba ari nokunzira yabantu baca, ruguru yuyo musozi hakaba hari ibiti birebire vyamashami menshi hakaba nimirima iri ruguru yaho hakaba nahantu hasa nkaharimye ibitoki, murubwo busitani hakaba hariko harishamwo intama.

Ahantu ku nzira hafi y'urugo ruteyeko ibiti birebire rufise amashami menshi, hakaba hateye n'ikindi giterwa gifise amababi n'amashami agenda arandaranda, yarandaranze kuri ivyo biti biteye hafi y'urwo rugo, hakaba hari n'ibitoto y'ibitoki vyerekana ko aho hantu hateye ibitoki.

Umurima munini ugabuyemwo kabiri harimwo uduterase turimye n'utundi tutarimye tukaba ututarimye tukaba turimwo ivyatsi biri mubwoko bwurwiri, Uwo murima ukaba ukikujwe n'ibiti birebire.

Ahantu hari umurima munini uciyemwo ama terasi, ayo ma terasi bakaba barayarimye basimbuka iyindi terasi iriko ivyatsi, hirya yuwo murima hakaba hari ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi vyumye hakaba hari ubwoko bw'ibiti bwitwa imikaratusi.

Indimiro niniya ,iyo ndimiro ikaba irimwo abantu batatu bariko bararima, abo bantu batatu bakaba harimwo abagore ,hagati y'iyo ndimiro hakaba harimwo Igiti camashami menshi kirekire Kandi iyo ndimiro ikaba igaragara nk iyiheruka gusoromwamwo Ibigori canke ibindi bintu bikaba bimwe vyarumiyemwo hakaba harimwo n'utundi twatsi duto duto tukiri dutoto.

Aha hantu mu ndimiro, iyo ndimiro ikaba iteyemwo ibitegwa vy'ubwoko butandukanye harimwo ibitoki nibindi bigori ,hakaba hariho nahandi hantu harambitse ibiti bakase vyumye, ivyo biti birambitse hirya y'uwo murima ndetse hagati y'uwo murima hakaba harimwo n'ibindi bitegwa vy'ubwoko butandukanye, bikaba binakikujwe n'ibiti birebire.

Ahantu hubatse inzu, iyo nzu ikaba yubakishijwe na amatafari y'ivyondo, ikaba ifise imiryango igomba gusa ubururu n'idirisha ikozwe mumbaho, iruhande rwiyo nzu hakaba hari ivyatsi birebire nibindi biterwa vyuboko butandukanye harimo ibitoki kandi hakaba hariho ni nzira ica inyuma yiyo nzu.

Ahantu hateye ivyatsi vyinshi ivyo vyatsi bikaba bifise amababi maremare n'uduti tureture, ivyo vyatsi bikaba bifise ibara ry'ugwatsi rubisi nkaho bitotahaye, kuruhande y'ivyo vyatsi hakaba hari igiti cerekana amashami menshi Kandi ahohantu hakaba herekana umuco.

Intabire idaherutse kurimwa irimwo ivyatsi bigufiya vyimejeje, ndetse nimisigati yibigori vyasoromwe muri uwo murima hakaba hakikujwe nurupangu rw'ibiti ndetse nurwanatafari ahiye .

Umurima munini udaherutse kurimwa urimwo ibiterwa vy’ubwoko butandukanye harimwo ibiti birebire n’ivyatsi bigufi hakaba hari inzu zubatse hafi yuwo murima zubakishijwe amatafari y’ivyondo hakaba n’urugo rukikuje uwo murima wubakishijwe amatafari ahiye n’isima.

Ahantu hari umurima urimye ukaba uciyemwo amaterase mu buryo bwa kijambere. Ukaba wegeranye n'ahantu hari ibiti birebire bifise ibishitsi bamaze gutemako ibindi biti vyinshi. Ivyo biti bikaba biri mu bwoko bw'umukaratusi. Inyuma yaho hakaba hariho uwundi murima utarimye, ukiriko ivyatsi n'ibindi vyatsi birebire.

Ahantu harunze utubuye dutoya harimwo utwera n’utugomba kwirabura, hakaba hari n’ayandi mabuye maniniya , bikaba vyegeranye ni murima munini urimye urimwo ibitegwa vy’ubwoko butandukanye. Ku ruhande yayo mabuye ruguru hakaba hari ivyatsi ndetse n’ibiti birebire.

Ahantu hari umurima munini uteyemwo ibiti vy’ibitoke, bimwe muri vyo bikaba bikuze ibindi akaba ari bitobito, hakaba hari isi yumye ku mpande zaho hakaba hari n’ibindi ibitoke binini binini.

Ahantu harimye ibigori hakaba hari n'ibindi biti vy'ubwoko butandukanye n'ivyatsi vyimejeje aho hantu, inyuma y'ivyo bigori hakaba hateye ibitoki n'ibindi bitegwa, hakaba hari n'ibindi bintu vyumye biryamye hasi, n'ibindi, imicashu ir'aho hasi.

Ahantu mw’ishamba hari amabuye manini y’urutare hakaba hari n’ivyatsi bitotahaye hakaba hari n’ibindi vyatsi vyumye, hakaba hakikujwe n’ivyatsi birandaranda, ivyo vyatsi bikaba birandaranze ku biti bikikuje ahantu hubatse inzu zibiri zikaba zubakishijwe ivyondo n‘amabati ya kijambere.

Nahantu hari ishamba ririmwo ibiti, ibitoki nibindi biterwa nahaherutse gusoromwa ibigori.

Umurima urimye uteyemwo ikigunda cibitoki ukikujwe n’urugo gubaste .Ahandi rukaba rukikujwe nibindi biterwa vyo mubwoko butandukanye hakaba hari ikirere c’umuco co kumurango.

Umurima utewemwo ibiraya, ukaba uri hepfo y'umurima utewemwo ibigori vyumye, iyo mirima ikaba ikikujwe n'ibiti birebire.

Numurima ugabanijwemo kabiri, ariko iyo mirima yose ikaba itewemo igitwega kimwe, kandi ikaba ikikujwe nishamba ryibiti nibindi vyatsi vyomubwoko butandukanye.

Ni umurima w'intabire urimye urindiriwe gukoreshwa, ukaba ukikujwe n'ibindi biterwa harimwo ibiti n'ivyatsi vyo mubundi bwoko.

Umurima munini urimwo Ibiterwa. Umurima ubagaye usa neza ukaba ukikujwe n'amazu atandukanye, n'Ibiti biri iruhande rwayo mazu.

Ahantu mu murima w'amasaka hahagazemwo abantu uwo murima ukaba ukikujwe n'ibiti birebire n'amababi meshi hakaba hahagazemwo abagabo n'abagore, abagore bakaba bafunze ibitambara mu mutwe abagabo nabo bambaye inkofero hakabayo n'abandi bagabo batambaye inkofero bakaba bari mu nama iriko ikoreshwa n'umugabo yambaye umupira wera n'inkfero yirabura.

Abagabo babiri bahagaze mu murima munini yiya utemwe igiterwa kimwe inyuma y'abakabari igiti kiriekire gifisa amashami menshi abo bagabo bakabafisa akanya mu neza bari ko baratwenga bamaye ingofero ku bitugu n'imipira y'urwatsi umweyambaye i pantar igomba kwirabura uwundi igomba kweruruka bakaba bariko baraa aba igitegwa berekana n'amashuru yavyo.

Ahantu hateye igitegwa c'icamwa ico camwa kikaba kimera kubiti kirandaranda kubera ico camwa kigira amashami agenda arandaranda kubindi biti kikaba gishingiwe n'ibindi biti birebire vyumye bashingiye kugirango icocamwa citwa amabungo kimerere kurivyobiti.

Ahantu kunzira hafi yimirima imanuka ija mumwonga hakaba hari abantu babiri bo mungeri zitandukanye harimwo umugabo numugore hakaba harimwo umugore yambaye agapira gatukura akenyeye nigitenge afise nagakemanyi kajishije gafise namabara yubururu muntoke nisuka kurutugu numugabo wiwe akaba afise agacamuru kurutugu bakaba bariko bamanuka yanzira ija mumwonga

Umurima uriko abantu benshi batadukanye bomugero zitadukanye abagabo, abagore, abana ndetse hakaba hari nabagabo bar'imbere yab'abantu bariko baratera muri yamirima iriko iterasi turimye muburyo bwakijambere.

Ahantu hashashe imifuko hakaba hateretseko iyindi mifuko ibiri irimwo ibigori ariko vy'ubwoko butadukanye, imifuko indani ikaba ifise amabara atadukanye umufuko umwe ukaba usa n’urwatsi ufise nimirongo itukura kuruhande, iyundi mufuko ukaba wera indani hamwe hakaba harimwo ibigori vyera ahandi hakaba ibigori bigomba gutukura.

Ahantu hari ihuriro ry'abantu bariko barasoroma umuceri ruguru y'umurima hakaba hari ibiti n'ibindi vyatsi biri m'ubwoko butandukanye. Abo bantu bakaba bariko barasoroma uyo muceri bamwe bashira mumufuko abandi bakoresha amamachini.

Ahantu hari umurima muniniya ukikujwe nibiti birebire vyamashami menshi, hakaba hari umugore abihagazemwo ahagaze yambaye igitenge n'umupira w'ubururu akaba ariko aratwenga afise aka nyamuneza. Afise n'isuka asa nkuriko bibagara ivyo bigori.

Aha hantu kukameza ,kukameza kubakishijwe imbaho ,munsi hakaba hari ibase y'ubururu, hejuru hakaba hateretsweko Ibitegwa bw'ubwoko butandukanye, hakaba hariho ibiribwa, harimwo ibitunguru n'imyungu, iyo myungu ikaba ifise amabara y'urwatsi nayagomba kweruruka ,ibitunguru bikaba bitukura.

Nahantu mumwonga harimye umuceri, hakaba hari Abagore batatu n'umwana bakaba bariko barasoroma umuceri banawugosora.

Ahantu hari imeza ikozwe mu mbaho hakaba hateretse akantu kameze nk'ubwato nako kabaje mu mbaho. Hakaba hateretseko amavoka ane, imwe ikaba ari ivoka yuzuye ibindi ari ibipande bitatu. Murivyo ibipande hakaba harimwo ibipande bibiri ibifise urubuto indani.

Umurima uteyemwo ibigori, ivyo bigori bikaba biteye mu buryo bwa kijambere kandi muri ivyo bigori hakaba harimwo ibindi bitegwa igiti kimwe c'ikigori kikaba gihetse ibindi bigori bibiri.

Impene yo mu bwoko bwa kizungu yambaye iherena, iyo mpene ikaba ifise amabara yera, nayirabura. Iyo mpene ikaba iri muruhongore ,urwo ruhongore rukaba rwubakishijwe ibiti, ndetse hasi hakaba hari isima.

Ahantu hari umurima muniniya uteyemwo igitegwa c'imyumbati kikaba gifise amababi bakunze kwita isombe amababi maremare y'ugwatsi rubisi kandi hirya yuwo musozi hakaba hari n'uwundi musozi urimyeko n'ibindi bitegwa vy'ubwoko butandukanye hakaba hari n'amazu n'ibindi biti vyinshi.

Umurima uteyemwo Ibiharage bikiri bitobito bigikura uwo murima Kandi ukaba uteyemwo Igiti c'ivoka, Ico giti kikaba caramye icamwa c'ivoka hirya yico giti hakaba hari ikindi giti kiri m'ubwoko bw'umukaratusi.

Umuntu w'umugabo ahagaze mu murima yambaye ipantaro y'ikigina numupira wera n'inkofero yera afise intore muntoke zikiri kugiti ziteye muruwo murima hirya y'uwo murima hakaba hari uruzi n'ibiti birebire vy'amababi menshi nibindi vyatsi vy'ubwoko butadukanye.

Ahantu mw'isoko hari udutanda dushasheko imifuko hamwe hakaba harunze ibiribwa bitekwa ahandi hakaba harunze ivyamwa hamwe hakaba harunze ubwoko bwibiribwa vyamatomati , intore namakaroti nimiteja hirya hakaba hari ivyamwa vyinshi vyubwoko butandukanye.

Ahantu hari ihangare, iyo hangare ikaba yanikwamwo ibigori kandi ikaba yubatswe mu buryo bwa kijambere yubakishijwe imbaho; ibiti; n'amabati; n'imisumari. Hakaba hanitsemo ibigori mu buryo bugiye butandukanye, bimwe bikaba vyanitse bitambitse ibindi bihagaze.

Inzu yubakishijwe ibiti n'amabati ikorerwamwo ibintu vyo kwanikira ibigori, hakaba harimwo ibigori vyumye vyanikiniye ari vyinshi mu mirwi itandukanye, hakaba aho hantu hagutse ari hanini cane.

Umufuko uteretseko ikirundo c’imyumbati myishi ,iyo myumbati ikaba idatonoye , kandi iyo myumbati ikaba ari miremire nkuko bayisoromye.

Ahantu mu murima w'ibigori hahagaze umugore afunze igitambara mu mutwe, igitambara c'igitenge; n'umupira ugomba gusa nk'uwera; n'ibifungo binini binini, uwo mugore akaba afashe ibigori bibiri mu minwe itandukanye, ivyo bigori hakaba harimwo bimwe bisoromye n'ibindi bidasoromye.

Ahantu hari ivyatsi vyishi hakaba hari n’ivyatsi birebire n’ibigufiya hakaba hahagaze inka zitatu zihagaze kumurongo z’ivyibushe zisa neza imwe ikaba yirabura ifise n’amabara yera kunda iyindi ikaba isa nk’ikigina, niyiri inyuma ikaba isa nk’ikigina inyuma yizo nka hakaba hari ikintu c’ubatse mwisima kirekire

Umugore aziritse igitambara mumutwe akaba anakenyeye akaba ari kurima mumurima urimwo ubwoko bwivyatsi bigufi akaba ariko akoresha agacamuro

Ahantu mubusitani buriko ivyatsi vyinshi ku musozi, inyuma yuwo musozi hakaba hari n'ibiti birebire vy'amashami menshi hakaba haryamye inka iri mu bwoko bwa kizungu iyo nka ikaba ifise amabara yera nay'ikigina, ikaba iryamye murivyo vyatsi bifise n'amashurwe agomba gusa umuhondo.

Imirima mininiya, Uwo murima ukaba urimyemwo ibigori, uwo murima ukaba uhagazemwo umugabo afise akanyamuneza, uwo mugabo akaba ahagaze ariko arerekana igiti c’ikigori afashe, ico giti kikaba gihetse ibigori bibiri Kandi Uwo muhungu akaba yambaye agapira gaciye amaboko n’ipantalon igomba gusa ubururu.

Umurima muniniya uteye muburyo bwa kijambere hakaba hateyemwo igiterwa cubwoko bumwe kandi uwo murima ukaba ugabanijwemwo n,umuringoti w,amazi mwo kabiri mumurima uri ruguru yuwundi hakaba hateyemwo igiti kirekire kiterekana amashami hakaba harimwo nibindi bishitsi vyibiti batemye .

Ahantu hari igitegwa c'imyumbati kikaba kigifise ibiti n'amababi yavyo ayo mababi akaba yitwa isombe akaba aramababi maremare atotahaye y'ugwatsi rubisi akaba afise n'uduti dufashe kurayo mababi tugomba kwirabura, munsi yico giti hakaba hari amashashe yirabura ashobora kuba atewemwo ivyobiti.

Ahantu hateretse icamwa kiri m'ubwoko bw'amabungo, ico camwa kandi kikaba cirabura, hakaba hari icamwa gisatuyemwo kabiri indani kikaba gisa umuhondo kirimwo n'utubuto twayo ikindi kikaba kidasatuye.

Ahantu mu murima w'icamwa c'amabungo, hakaba hahagaze umugabo asa nk'uwufise akanyamuneza ariko aratwenga yambaye ikoti yirabura n'ishati irimwo uturongo n'ipantaro igomba gusa n'ubururu bwijimye. Inyuma yiwe hakaba hari ibiti vyashingiwe ca camwa kugira kigende kirandarandako.

Agakemanyi karimwo icamwa, icamwa cumwembe, iyo myembe ikaba irundanije murako gakemanyi itegereje kugemurwa ahantu igiye guca ihingurwa, canke ikagemurwa kwisoko aho bayidandariza canke bayishiriye umutu ngo ayirye.

Ahantu ku musozi, hakaba hariko abantu benshi batandukanye, bo mu ngeri zitandukanye, harimwo abagore; abagabo bamwe bakaba bariko bararima; abandi bayora; abandi bafise imifuko bikorera, hakaba hariho abantu bariko baraca amaterase kur'uwo musozi, bamwe bakaba ar'abagore bafise amasuka abandi bakaba ar'abagabo bafise imifuko.

Ahantu umugore ahagaze, uwo mugore akaba yambaye ikanzu akaba afunze n'igitambara c'umuhondo mumutwe , uwo mugore akaba afise ingemwe muntoke , aho hantu hakaba hubatse akazu kibiti n'ivyatsi bihatwikiriye , hakaba haremye ingemwe z'ibiterwa bitandukanye .

Ahantu hari umurima munini hahagazemwo umugabo yambaye ipantaro isa nk'ubururu bwijimye n'ishati y'ubururu n'inkofero yirabura n'amarori akaba ariko araba amababi ya cagiterwa giteye muri uwo murima ufise udushurwe dutukura n'amababi y'urwatsi rubisi.

Umurima ufise ivu risa nkaho ryijimye rikaba riteyemwo igiterwa ico giterwa kikaba gifise amababi matomato aciyemwo uturongo twishi ayo mababi akaba asa n’urwatsi rwerurutse ico giterwa kandi kikaba gisasiye n’ivyatsi vyumye.

Ahantu mwishamba hahagaze umugore yambaye agapira kirabura karimo namabara yera na y'urwatsi rubisi. Uwo mugore akaba afise akanyamuneza ariko aratwenga akaba afise ibigori birenze bitatu mu ntoki bimwe vyera ibindi bikaba bifise amabara atukura.

Ahantu hari umurima muniniya w'ibigori. Hakaba harimwo imashini zivomera. Izo mashini zikaba zifise ama robine hejuru agenda apuriza amazi muri uwo murima. Hakaba hahagazemwo n'umugabo yambaye ishati igomba gusa ubururu n'ipantaro igomba kwirabura.

Umurima munini uteyemwo igitegwa c'ikigori. Uwo murima ukaba urimwo abantu benshi bambaye amapompo bariko bapompa vya bigori. Haruguru y'uwo murima hakaba hari ishamba n'ibiti birebire.

Umusozi muremure uriko ivyatsi bigufi nibiti birebire uwo musozi ukaba uriko amaterase ayo materase akaba ariko imimirima , imirima ikaba iriko irarimwa nabantu batatu batandukanye.

Ahantu hateye igiterwa c,ipapayi ico giterwa kikaba caramye amapapayi menshi amwe akaba akiri matoya ayandi akaba akuze ariko ataragegwa kuribwa ico giterwa kikaba gifise amashami menshi harimwo ayamaze kuma nayandi agitotahaye yurwatsi rubisi .

Ahantu mu ndimiro hahagaze umugabo asa nkuriko aratanga ikiganiro, uwu mugabo akaba yambaye umupira w'irabura n'inkofero itukura n'amarori' akaba ari nyuma y'ahantu hubakishijwe akazu k'ibiti n'amabati ku ruhande hakaba hari ivyatsi biri mu bwoko bw'urwiri.

Imifuko ibiri iteretse ahantu hasashe umufuko iyo mifuko ibiri ikaba itandukanye imwe ikaba irimwo ibigori vyera uwundi mufuko ukaba urimwo ibigori bitukura

Ahantu hari umurima muniniya ugiye ugabanijemwo udu terase, tugabanyijwemwo n'ibiti bapfukiriye n'amahema. Amahema afashwe n'ibiti. Kandi ayo mahema akaba agomba gusa n'ubururu. Hakaba hari umuntu ahagaze murico giterwa akaba anezerewe ariko arerekana ca giterwa.

Ahantu harunze amateke. Ayo mateke ari mu bwoko bw’ikirundi kandi ayo mateke akaba arunze hasi ahantu hari isima kandi herekana kuruhande ko hari umuco. Ayo mateke akaba asa nk’ayirabura afise n’utundi tuzi kuruhande yamezeko hejuru.

Ahantu mw'isoko hataretse imifuko myinshi y'ubwoko bitadukanye, imwe ikaba irimwo ibintu vyera ahandi harimwo ama fu hejuru, yayamifuka hakaba hateretse uducupa turimwo amavuta yogutekesha, nibindi bidandazwa biraho hantu bikaba biteretswe ahantu hubakishijwe imbaho.

Ikibaya kininiya gikikujwe n'imisozi miremire cane ico kibaya kikaba kirimwo imirima minini hakaba harimwo n'umurima w'ibigori, ivyo bigori bikaba biteyemwo ahantu harehare cane, hirya yivyo bigori hakaba hari n'iyindi mirima iteyemwo ibitegwa vy'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'ibiti birere bigiye bitagararanye n'ivyatsi.

ahantu mwihinguriro iryo hinguriro rikaba ririmwo abantu benshi batandukanye hakaba hari abagore bane bahagaze kumeza irunzeko amavoka menshi abo bagore bakaba bambaye impuzu zera nudushashe mumutwe abo bagore bakaba bariko bapakira yamavoka mudusandungu dukozwe mumikaratasi

Ahantu hari inkoko zibiri imwe akaba ari inkoko yingabo yisake, iyindi akaba ariyingore inkokokazi, zikaba zihagaze ahantu kugiti imwe nindende iyindi akaba aringufi kuriyo.

Umugore ahagaze mu murima umugore anezerewe ariko aratwenga umugore akaba yambaye agapira kagomba gutukura akenyeye n'igitenge afunze n'igitambara mu mutwe uwo mugore akaba afise ikaroti ariko arasoroma afise muntoki akaba afise n'isuka kuruhande.

Abantu batatu bariko babagara igiterwa giteye muburyo bwa kijambere ico giterwa kikaba gitewe munsi yuwundi murima, uwo murima haruguru yawo hakaba hari ibiti vyinshi birebire.

Ahantu hakoraniye abantu, abo bantu bakaba bameze nk'abarindiriye, aho hantu hakaba hubatse udutanda, utwo dutanda tukaba twubatswe mu biti no mu migano, ruguru y'utwo dutanda hakaba hari abantu bakiriko baraza ndetse hakaba hari n'imirima y'ibitoki.

Ahantu mu murima habaye ibikorwa rusangi vyo gusoroma kandi aho hantu hakaba hakoraniye abantu benshi b'abagore, bamwe bakaba bambaye ibitenge n'ikindi kintu co hejuru gifutse mu mutwe, kandi abo bagore bakaba bariko barasoroma igitegwa c'ikirayi, hirya hakaba hari ibiti bifise amashami menshi.

Ahantu mu murima hakikujwe n'ivyatsi, n'amashurwe, n'ibiti birebire hakaba harabana n'umusozi muremure nawo uriko amaterase, n'ibindi bitegwa vyubwoko butandukanye, ruguru yuwo musozi hakaba hari umugore ahagaze mu murima yambaye ishati itukura afise ikawa mu ntoki afunze nigi tambara mu mutwe.

Umugore ahagaze mu murima uwo mugore akabakenye igitenke akabambire n'umupira w'ubururu afunze n'igitambara gisa nk'ubururu akaba ari ko arabagara uturayi mu murima, kandi umugore akabasa nk'ufise akanyamu neza riko aratwenga hirya yo umugore akabari agatunga gacuritse kajishijeha fi yuwu murima n'inyuma yiwe ndecoakabari n'amazu ahubatse.

Ahantu hari umurima muniniya ukikujwe n'ibiti birebire. Uwo murima ukaba uteyemwo igiterwa c'icayi. Hakaba harimwo abantu bo mu ngeri zitandukanye harimwo abagabo, abagore. Bamwe bakaba bambaye amashakoshi ariko ibitunga, arivyo bariko barakoresha basoroma ca cayi.

Abantu babiri bahagaze mumurima utewemwo Ibiharage biri mubwoko bwamushingiriro, abo bantu babiri bakaba bariko bararaba ico gitegwa uko kimeze.

Umugore afunze igitambara mumutwe, akaba anakenyeye igitenge n'umupira wera, akaba ahagaze mu murima urimwo ibiharage vyo mubwoko bwa Mushingiriro, akaba ahagaze munsi y'umusozi ahari uwo murima.

Ahantu hari akayunguruzo gakozwe muvyuma kakaba karambitseko udufungo twinshi twigitegwa kiri m'ubwoko bw'igitunguru. Utwo dufungo tukaba dufunganyijwe ibitunguru bitatu bitatu, kandi ivyo bitunguru bikaba bimeze nkibisoromwe vuba. Tukaba dufunzwe nutugozi tugomba gutukura.

Ahantu hari umurima urimyemwo ibigori bikuze hakaba hahagazemwo umugore afunze igitambara mu mutwe , yambaye igitenge gisa na ca gitambara afunze mu mutwe ,akaba ariko aratwenga anezerewe kandi hirya y’uwo murima hakaba hari imisozi miremire iriko n’ibiti vyinshi .

Inzu niniya yubakishije amatafari ahiye n'isima ,ikaba irimwo imifuko myinshi y'ubwoko bumwe itekeyemwo ibintu bimwe kandi iyo mifuko ikaba ifise amabara y'urwatsi rubisi n'umuhondo akaba n'anditseko amajambo kuruhande, hakaba hari urubaho ruterateranije rufise amabara yera rutangiriye ya mifuko.

Ibiraro binini vyubakishijwe ibiti n'imbaho, ivyo biraro bikaba vyegamiweko n'abantu babiri bamabaye impuzu zitukura n'urwatsi rubisi, abo bantu bakaba bahagaze ku biraro birimwo ingurube iri mu bwoko bw'imperumwe, iyo ngurube ikaba ifise amabara yera, iyo ngurube ikaba ihagaze iraba wa muntu yambaye agapira gatukura.

Ahantu hari umurima munini ukaba uteyemwo imboga nibindi biterwa nkibigori uwo murima ukaba ari munini cane ivyo bigori bikaba bitarakura izo mboga nazo zikaba arizo zimaze nko kwera.

N'ahantu hateteye igiti, c'ivoka, ico giti kikaba cegeranye, n'igitoki, hejuru yico gitoki hakaba harishami yico giti rikaba riziritseko, akantu n'ikiziriko.

Isoko rinini ririmwo ibidandanzwa bitandukanye n'abantu batandukanye, abicaye, abahagaze, abagabo , abagore n'abandi bariko baragendagenda muri iryo soko . Iryo soko rikaba ririmwo ubwoko bw'ibidandazwa harimwo ibitoke , ibitunguru n'ibindi bitandukanye .

Umusozi muremure uciyemwo amaterase atandukanye, ayo materase akaba ariko ararimwa n'ababntu bingeri zitandukanye, ayo materase akaba ariko ivyatsi bigufi, hirya y'umusozi hakaba hari ibiti birebire.

Ahantu hari ivyondo n'ahandi herekanako hatotse gateretse akabase karimwo ubwoko bw'icamwa citwa amapera gifise n'amababi hakaba hari n'akandi kabase karihirya nakone karimwo amapera nako gafise amababi karikumwe n'ikindi kintu kimeze nk'icuma.

Ahantu harunze amavoka menshi. Ayo mavoka akaba afise ibara ry'urwatsi rubisi. Hakaba hari n'ivoka risatuyemwo kabiri yerekana indani ukuntu risa, n'urubuto rwayo. Kandi yo voka ikaba ari n'icamwa gifasha ikiremwa muntu.

Umurima uteyemwo igiterwa c'igirage ico giharage kikaba ceze kikaba gifise imiteja imaze gusa nkiyuma k'uruhande ico giterwa hakaba hari mijeje utwatsi tundi two mu bwoko butandukanye, duto duto, kand'ico giterwa kikaba gifise amababi asa nk'ayumye.

Umuntu w'umugore yambaye agapira gatukura, akaba afise agakemanyi karimwo amababi ari mubwoko bwimboga, akaba ayatwaye, hakaba hari ikirere gisa nkicimvura.

Umwungu munini weze ufise amabara y'urwatsi rwijimye ruvanze nayandi mabara y'umuhondo nayandi y'urwatsi rwerurutse

Amavoka y'ikirundi atekewe mudukemanyi arindiriwe kugemugwa ari ahantu munzu ariho utwo dukemanyi duteretse.

Umuntu ari mumurima yambaye ingofero yicatsi umupira wirabura nipantaro yikigina nisaha akaba ariko arerekana ubwoko bwibitegwa biteye aho hantu

Ahantu mumwonga hari abantu batatu, bariko baranika amasaka kumbuga hakaba hari niyindi mirima ikikuje aho hanitse amasaka.

Ni isoko ririmwo abantu baje gusuma hakaba hari n'umurongo w'ibitoki vyashowe kw’isoko ndetse hakaba harimwo n'ibindi bidandazwa bitandukanye n'abantu batandukanye.

Abagore benshi bari mumurima w'amashu, bariko barasasira amashu ateye muruwo murima abo bagore bakaba bakenyeye ibitenge, uwo murima ukaba unakikujwe n'amurima w'Ibigori.

Abagore babiri bariko barabagara umurima umugore umwe akaba ahetse umwana uwundi akaba ariko arakutsa isuka munsi y'umusozi hakaba hari amazu n'ibiti bikikuje uwo musozi n'iyindi misozi ikikuje uwo musozi.

Umurima utewemwo ibigori vyinshi, ibigori vyeze kandi uwo murima ukaba ukikujwe n'ishamba ry'ibiti vyinshi kandi birebire.

Imiteja irambitse ahantu iteguye igiye kuca ikoreshwa yegeranye nigikombe cicuma giteretswemwo ikindi gikoresho bakoresha

Umusozi muremure uduga urimwo ibiti vyinshi ishamba ry'ibiti vy'ubwoko butandukanye bifise amabara y'umuhondo nugwatsi rubenjeye.

Umurima uteyemwo igitegwa kiri mubwoko bwubushaza ubwo bushaza bukaba bwegewe nagakemanyi bariko barasoromeramwo ubwo bushaza

Igiti cikigori cumye kikaba gihetse ibindi bigori birenze bibiri Ivyo bigori navyo bikaba bisa nk'ivyumye n'amashishwa yavyo bikaba vyumye hirya yico kigori hakaba hari ibindi vyatsi bikiri bitoto nuwo murima ukaba urimwo ibindi bigori vyinshi vyumye.

Ahantu hari umurima w'ibiharage. Ivyo biharage bikaba vyararabije bifise amashurwe. Kandi hakaba hari umuntu ahagaze muri uwo murima; yambaye agashati n'ipantaro bigomba gusa ubururu vyose. Akaba ariko arerekana ko afise imiteja mu ntoki. Akaba ukundi kuboko gufashe kw'ivi ry'ibubamfu.

Ikibaya c'umurima w'ibigori vyumye, biri musi y'umusozi uriko amaterase, w'ibiti ndetse n'ivyatsi bigufiya.

Igitunga kijishije muburyo bwa kijambere, kikaba kijishijwe n'utuntu tugomba gutukura n'utundi tugomba kwera, hakaba harimwo ubwoko bw'ibiharage bwitwa imiteja, hakaba harimwo imiteja y'urwatsi rubisi n'urwatsi rusa nk'urwumye. Iyo miteja ikaba igabuyemwo kubiri, imwe irundanije kuruhande rumwe, iyindi irundanije kurundi ruhande.

Ahantu harimye ubwishaza ubwo bwishaza bukaba buteye bwareze kandi bwaramye hakaba hari umuntu winzobe yambaye ibirato vyuguruye n'ipantaro igomba kwirabura akaba ariko arasoroma bwa bwishaza atotorako imiteja yabwo ayishira mu gakemanyi afise.

Inzu niniya yubatswe m'uburyo bwa kijambere, irimwo amarangi agomba kwera, n'ayandi agomba kuba nk'ikigina, hakaba hahagazemwo umugore yambaye agapira gaciye amaboko, kagomba kwera n'ipantaro igomba kwirabura. Hakaba harimwo ikirundo c'imifuko isa, hakaba hari umigwi ibiri ugomba ube ifise imifuko yera n'amajambo atukura n'iyindi igomba kweruruka.

Ahantu ku nzira hafi y'umurima, uwo murima ukaba uteyemwo igitegwa c'ubwoko bumwe, kandi muri uwo murima hakaba harimwo ibishitsi vy'ibiti batemye kikaba kiko kiraduza ibindi biti bikiri bitobito birebire, hakaba hari umuntu afashe mu minwe igiterwa c'ibiyoba kikaba ariho kigisoromwa bakigikura mu murima kigifise intete ku mizi.

Intete z'igiterwa zanikiye mu buryo bwa kijambere, izo ntete zikaba zanikiriwe mu tuzu tugabuwemwo n'ivyuma, ivyo vyuma bikaba bifashwe n'ibindi vyuma bishinze hasi kumbuga bikaba bikikujwe nahantu hari ibiti.

Aha naho hari umurima muniniya, umurima ukaba uhagazemwo umugabo, umugabo yambaye umupira ugomba gusa nubururu nipantaro igomba kwirabura ninkofero, akaba ahagararanye numufuko wugaye, ugifunditse urimwo ibintu, kandi uyo mufuko ukaba uhagaze ahantu hateye ibiterwa vyubwoko butandukanye, hakaba harimwo nibishitsi vyibiti bashobora kuba baratemye.

Ahantu hariko habera uburimyi bw'ibitegwa bitandukanye, hakaba hatewe ikigori, ivyo bigori bikaba bigiye bihetse kabiri kabiri, hakaba hari n'ikigori kindi gihetswe ariko bashishuye bariko barerekana giteye igomwe kuraba kuko ceze neza.

Umurima uhagazemwo n'abagore batatu bafunze ibitambara mu mutwe bakenyeye ibitenge umwe akaba yambaye ikanzu y'igitenge uwundi afise agatambara ku bitugu uwundi akaba yambaye ikanzu y'igitenge akaba afise nakandi gatambara ku bitugu vyitwe ,bakaba bafise igiterwa c'ibiyoba bahejeje gusoroma bikaba bigifise n'intete ku mizi yavyo.

Ahantu har'imbaho ziteranije hateretseko ibiyoba vyinshi, bimwe mur'ivyo biyoba harimwo ibitonoye n'ibidatonoye kandi ivyo biyoba bikaba bitandukanye biri mu bwoko bumwe butukura ubundi bwera.

Umurima muniniya uteyemwo ibiterwa bitandukanye hakaba hariho agace kagabanijwemwo hakaba hateyemwo igiterwa c'ubwishaza kikaba gihagazwemwo n'umuntu yambaye umupira wirabura n'ipantaro igomba gusa ubururu n'ishapo yera, uwo muntu akaba ariko aratora utuntu kuri vya biterwa.

Ahantu haniniya hari imbuga hateretse imifuko ipakiye yuzuye miremire irimwo igitegwa canke ikiribwa bahejeje gusoroma, hakaba hariho n'abantu bariko barapakira aho hantu. Aho hantu hari imbuga hakikujwe ibiti birebire vy'amashami menshi n'akazu gasa n'urwatsi rubisi n'amabati.

Ahantu hari ibiti bibiri bihagaze biriko imigozi ibuhanyije hakabariko igiterwa kiko kidugira kuri ya migozi ah hantu, kandi hakaba hasa nk'ahoarimwe vuba hiryaye ivyo bite hakabari ibindi biti bikuze bifise n'amashurwe yera.

Ahantu har'inzu nini yubakishijwe amabati atukura n'ivyuma bitukura, iyo nzu ikaba yanitswemwo ibigori, ivyo bigori vyanitswemwo bikaba vyarumye; vyera, hakaba hari n'igare ryegetse kuriyo nzu.

Ahantu hateretse indobo yera n'umupfuko urimwo ishashi indani bikaba bizinze hakaba ariho umuntu w'inzobe, ariko arayora mu mashi ikintu kiri muri uwo mufuko uwo mufuko urimwo ishashi muri yo ndobo hakaba haterekana ikintu kirimwo.

Ahantu kumbuga hashasheko Imifuko. imifuko hakaba hariko ibiyoba vyinshi ibiyoba bidatonoye, hakaba hari umuvyeyi afunze igitambara mumutwe yambaye Umupira w'umuhondo akenyeye igitenge ariko aratora murivya biyoba hirya yiw hakaba hari uwundi muntu afise ivyatsi iruhande.

Ahantu hateye igiterwa gifise amababi menshi n'amashami menshi kikaba gifise amababi maniniya , kikaba gifise n'imiteja igimba kumera nkiy'ibiharage, n'amashurwe agomba gutukura n'ayandi agomba kwera, ico gitegwa kikaba gifise n'amashami agomba kurandaranda.

Ahantu hateretse agasandugu. Ako gasandugu kakaba gafise amabara yera, ayerurutse n'ayagomba gusa ikigina. Ako gasandugu kakaba gateretsemwo umuceri, umuceri wera, umuceri mugufi, Kandi uwo muceri ukaba usa nk'uwudatetse.

Ahantu mw'ihinguriro, bahingurira ikidandazwa kiba gitekeye mumifuko bigomba kwera niyindi isa nk'iyikigina, kandi hakaba hahagaze umuntu, uwo muntu akaba yambaye akagofero kabantu bo mw'ihinguriro gasa umuhondo, akaba yambaye nimpuzu zera.

Ikibuga kiriko abagore babiri bahagaze bafise ibiti, abagore bakaba bambaye ibitenge n'imipira itukura n'iyera n'iyirabura, bakaba bariko barahura ibiharage vyanikiye kuriyo mbuga, hirya yaho hakaba hari ibitoke bihateye n'ibiti bihagaze kuri urwo rugo.

Igiterwa kiri mu bwoko bw’ibinyampeke ico giterwa kikaba canikiwe hejuru y’imeza imeza y’imbaho ico giterwa kandi kikaba gisa nk’icanikiwe nyuma yo gusoromwa mu murima.

Ahantu harambitse igitegwa c'amasaka, ico gitegwa kikaba kirambitse ahantu nkicanikiye, uduti twayo tukaba twarumye, kikaba gifise udutete dutukura, ndetse akaba agerekeranije nkayanikiye.

Umurima munini uteyemwo ibigori uwo murima ukaba ufise ibigori bitotahaye hakaba hari n'ayandi mababi asa nkayumye hakaba hari igiti c'ikigori gihetse ikigori gishishuye ico kigori kikaba gifise intete zisa nk'izitukura.

Umurima ugabuyemwo kubiri, hakaba hari agace kama terase uteyemwo ibiharage mu buryo bwa kijambere. Hirya y'umurima hakaba hariho uwundi murima urimwo ibiharage hamushingiriro.

Ahantu hashashe umufuko ujishije, hakaba hari n'utundi dukemanyi dutatu turimwo ibiharage, umuceri , ibigori n'ibindi binya mpeke, hakaba hari n'ibindi vyamenetse hasi, aho hantu.

Ibiharage biteretse ahantu ivyo bikaba bitukura bifise amaso yera, ivyo biharage bikaba bitonoye .

Igiterwa kiri mu bwoko bw'ibiyoba, kikaba gitekeye mu mifuko, imifuko minini. Ivyo biyoba bikaba bidatonoye kandi iyo mifuko ikaba ibonerana.

Ahantu harambitse igitegwa c'ibiyoba kandi ico gitegwa kikaba kimeze nkigisoromwe vuba, kubera yuko gifise amababi matomato agitotahaye n'uduti twayo tukaba tugitotahaye, kandi ico gitegwa kikaba gifise intete zitarakurwa kubishitsi vyaco.

Igiterwa c’ ibiyoba giteye muburyo bwa kijambere kikaba giteye mwivu risa nk' ibumba ico giterwa kikaba gifise amababi y'urwatsi rubisi nagati gafashe amababi kirabura.

Umugabo yambaye akagofero kera, nikanzu yijimye. akaba ariko aranura ibiharage kwishitingi, bikaba vyanitse kumbuga yegereweko n'abantu bakuze ndetse n'abana.

Umurima utewemwo amasaka ayo masaka akaba abenjeye ari mwibara ritukura ico giti kikaba gifise amababi y'icatsi

Akazu kubakishijwe n'ibiti, kanitsek'ibigori, kakaba kar'imbere y'amazu yo kubamwo. Ndetse ivyo bigori akaba ar'ibigori vyera bigifise n'amashishwa.

Ni umurima urimwemwo amasaka ayo masaka akaba ari mu bwoko bubiri amwe akaba akiriko araduga ayandi akaba y'arabenjeye.

Ahantu har'umuganga avura ibitungwa akaba ariko arakora kungurube niniya ifise amabere menshi iyo ngurube ikaba ifise amatwi araba hasi ,iyo ngurube ikaba ifise amabara yera iri iruhande y'uruhongore rw'ubatswe mumbaho no mubiti.

Ikiraro kininiya cubakishijwe ibiti, imbaho namabati kikaba kirimwo impene nyinshi zubwoko butandukanye, harimwo izikuze nantoya , zikaba zifise amabara yera nayirabura, zimwe zikaba zambaye amaherena, izindi zitambaye amaherena. Hakaba harumugabo ahagaze akaba ateruye impene.

Ikiraro cubakishijwe n’ibiti n’imbaho ico kiraro kikaba kirimwo inka hakaba haboneka ikiraro kirimwo inka imwe ifise iherena iyo inka ifise amabara yirabura na yera ku munwa kandi iyo nka ikaba iterekana mumaso ikaba ihagaze iraba imbere.

Ahantu hubakishijwe ibikoresho vya kijambere, aho hantu hakaba hubatse ikiraro, ico kiraro kikaba kirimwo amatara indani; n'ibindi bikoresho bigomba gusa nk'ubururu; n'amabara y'umuhondo, hakaba harimwo inkoko nyinshi zikiri ntoya zigikura zifise amabara yera; n'amaguru agomba gusa nk'umuhondo.

Ikiraro kinini cubakishijwe amatafari y'ivyondo kikaba gifise idirisha rimwe, kikaba gifise inkoko nyishi ziri mubwoko bw'ikizungu. Izo nkoko zikaba zifise amabara yera nayikigena.

Ahantu hari abantu barenze umwe, babiri muri bo bakaba bafashe impene. Umwe afashe impene ayirabisha hejuru, uyundi akaba ari muganga w’amatungo ariko atera urushinge iyo mpene.

Ahantu mw'ivuriro ry'ibitungwa , hakaba hari umugore n'umugabo bambaye impuzu zera bafise n'udukoresho bavurisha ibitungwa kurutugu , uwundi akaba akambaye ku matwi, bakaba bariko bavura igitungwa c'imbwa gifise amabara yera n'ayirabura.

Uruhongore runini rwubatse n'ibiti birebire n'imbaho urwo ruhongore rukaba rushashemwo ivyatsi bikiri bitoto murugwo ruhongore hakaba harimwo intama zitatu zikuze nindi ntama ntoya ikiri ntoya.

Ahantu mu mararo hari inkoko nyinshi zigomba gusa, hakaba hahagazemo umugabo asa nkuwusutamye yambaye isarubeti ry'urwatsi rubisi hakaba hateretsemo nakandi kantu, ngo we iriramo inkoko kera gafisemwo ibara ritukura hasi.

Ahantu hari ubusitani bunini. Ubwo busitani bukaba burimwo ibitungwa vyinshi. Ivyo bitungwa bikaba birimwo ubwoko bwinka izo nka hakaba hari abagabo babiri bahagaze ku nka iboshe uwo hababa harimwo umuganga wibitungwa nuwundi amufashije

Ahantu mukiraro, Ico kiraro kikaba kirimwo Ingurube nkuru niniya yavyaye ikaba irikumwe nibibuguru vyavyo vyinshi birenze bitatu, ivyo bibuguru bikaba biriko birayonka Kandi iyo ngurube ikaba iryamye ahantu hashashe ibarizo ry'imbaho, Kandi iyo ngurube ikaba yaravyaye ibibuguru bifise amabara atandukanye arimwo ayera, ayirabura nayandi atandukanye.

Intama nyinshi, ziri mu bwoko bwera n'izirabura, ziri kurisha mu mbuga irimbere y'amazu akikuje iyo mbuga.

Ikiraro c'ingurube cubatswe n'imbaho; n'ibiti kikaba kirimo ingurube ifise amabara yijimye iyo ngurube ikaba ihagaze mucuhiro.

Ahantu mu nzu hari abantu benshi, battu muribo bambaye impuzu z'ubururu bariko bavura igitungwa kiryamye ku meza bakoresheje imikasi n'ibindi bikoresho bitandukanye, inyuma yabo hari abantu bambaye impuzu zitukura nizumweru abandi bafise ibikoresho.

Ahantu hari amararo ayo mararo bakaba bayoreramwo inkoko zikiri ntoya bita imiswi iyo miswi ikaba ifise amabara yikigina nayera akaba ariko aratoragura mutugenegene badushiriyemwo ivyokurya vyazo bita sondori hakaba hari nakandi bashiramwo amazi gafise umutwe wera.

Ahantu haniniya hari ikiraro kini c'ubakishijwe n'ibiti, n'imbaho, n'amabati hakaba hari umuganga w'ibitungwa ahagaze kurico kiraro ariko araraba ingurube isa nk'ikigina, hakaba hari n'ibindi vyatsi biri impande yico kiraro n'ibindi bimeze nkamasahani.

Ahantu munzu hateretse udukemanyi tw'amagi kandi hejuru yayo magi haboneka umuco uva kwidirisha, hakaba harutundi dukemanyi tutarimwo amagi duteretse hejuru yutwo dukemanyi turiko amagi.

Ahantu imbere y'inzu hahagaze abantu batatu. Abo bantu batatu bakaba bafise akanyamuneza bariko baratwenga hakaba harimwo umukobwa umwe ahagaze hagati y'abagabo babiri bambaye impuzu zera nizigomba gusa ubururu bakaba bahagaze imbere y'ibipapuro vyanditseko amajambo menshi yandikishijwemwo amabara yera ay'urwatsi rubisi nay'ubururu.

N'uruhongore rwubatswe mu biti ruzungurutswe n’urugo rw’imiyenzi urwo ruhongore rukaba rurimwo Inka yo mu mabara yera n’ayirabura ikaba irikumwe n’umuganga w’ibitungwa ariko arayitera urushinge.

Ikiraro cubatswe mu buryo bwa kijambere cubakishijwe I sima, ivyuma kikaba ico kiraro kirimwo ibi buguru vyingurube bitandukanye harimwo ibinini nibitoya, ivyo bi buguru bikaba bifisemo amabara atandukanye.

Ikiraro kinini kirimwo umugabo ariko agaburira ingurube zo mu bwoko butandukanye. Izo ngurube zikaba zifise n'amabara atandukanye . Izo ngurube zikaba zifise amabara yera n' ayirabura. Hakaba harimwo izirabura, hakaba harimwo n'izifise ibara ryera.

Inkoko iriko itembera ahantu hari ivyatsi, ivyo vyatsi bikaba bisa n'urwatsi rubisi, iyo nkoko ikaba ifise amabara atukura nay'ikigina, ikaba iri mu bwoko bwi'ikizungu.

Umugabo n'umugore bahagaze iruhande gw'uruhongore gw'inka iriko irarisha inyuma yabo hakaba hari akazu k'amatafari y'ivyondo ndetse n'igitoki giteye inyuma yabo n'impene iri imbere y'urwo ruhongore iriko irarisha.

N'uruhongore gwubatswe mu mbaho no mu biti, rukaba rukikujwe n'imisozi iriko ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi.

Inka y'amahembe ; y'amabara ; y'umugina n'ayera iri kumwe n'izindi nka ziri kumusozi ziriko zirarisha.

Ahantu hari utwatsi hakaba hari igikoko kininiya kiri mu bwoko bw'ibikoko vyororerwa muhira kikaba citwa dendo, ikaba irikumwe n'uduswi twayo twinshi, iyo dendo ikaba ifise amabara yera, n'ayirabura, n'ayagomba kweruruka, n'ibirokoroko bitukura, utwo duswi tukaba tukiri duto duto turiko tugenda dukurikira nyina.

Ahantu mw'ishamba hari ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi, hakaba hari n'inkende iri mu bwoko bw'inkende nini zirabura, iyo nkende ikaba iryamye kuri vya vyatsi biri kuri vya biti.

Utunyoni two mw'ishamba twamabara yijimye nayerurutse dufise umunwa mugufi namaguru atukura duhagaze kugashami kigiti mw'ishamba

Ahantu kumbuga hakikujwe nibiti birebire vyinshi. Kuriyo mbuga hakaba harambitswe igiti caguye cumye. Imbere yico giti hakaba hari igikoko co mw'ishamba kirikumwe nutwana twayo dutatu.

Igikoko kiri mu bwoko bw'imbeba kikaba gihagaze mu vyatsi bifise amababi atandukanye matoya, amanini, nayandi maremare. Iyo mbeba ikaba ifise amabara yerurutse namaso yirabura numurizo muremure.

Ubwoko bw'inyoni ntoya, iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo ayikigina, ayirabura, ayera ikaba ifise amaso yirabura n'umunwa usa nkaho ari mugufiya usongoye wirabura n'amaguru agomba gutukura ikaba ihagaze ku giti gitambitse.

Ahantu mw'ishamba har'ivyatsi vy'ubwoko butadukanye harimwo n'icatsi c'urwiri n'ibindi biti vyo m'ubwoko bitadukanye vy'amababi maremare n'amatoya, hakaba hari agakoko ko mw'ishamba gafise amabara y'ikigina nayirabura.

Ahantu hari ibiti vyishi bifise amashami meshi hakaba hahagazeko inyoni ziri mu bwoko bw'inyoni niniya ifise amaguru maremare yera ikaba ifise n'izosi rirerire n'amababa maniniya ikaba ifise n'amabara yera n'ayerurutse n'ayagomba kwirabura ikaba ifise amaso yirabura n'umunwa w'umuhondo.

Ahantu kukiyaga kiriko ivyatsi bitobito gifise amababi matomato n’udushurwe tugomba gutukura hahagaze inyoni ndende ifise umunwa muremure n’amaguru maremare, iyo nyoni ikaba yirabura ikaba ifise nayandi mabara yerurutse n’amaso yirabura.

Ahantu hahagaze inyoni ifise amaguru yonze maremare y'umuhondo n'inzara z'irabura iyo nyoni ikaba ifise amabara yera nayomba kw'irabura nayomba kweruruka ikaba ifise umunwa mugufiya w'irabura n'amaso agomba gusa nk'umuhondo ikaba ihagaze kw'ishami ry'igiti.

Ahantu ku kiyaga c'amazi menshi hakabahari inyoni ryarikirwa kuri y'amazi ifise amababa ma ni niya ifise amabara yera n'ayiraburika ifise umunwa ugomba gutukura iyo nyonika yifise n'amaguru agomba kwirabura ikaba yariguye mu ukiyaga irovye ifi.

Akanyoni gahagaze ahantu hari utwatsi dutoduto, iyo nyoni ikaba ifise amaguru matoya y'irabura numurizo w'irabura n'amabara yera nayirabura na y'umuhondo ikaba ifise umunwa w'irabura

Inyoni ihagaze kw'ibuye, ikaba ifise amaguru atukura, ikaba ifise amabara atandukanye harimwo ayirabura, ayerurutse, ayera nayasa nkayatukura, ikaba ifise umunwa w'umuhondo.

Ishamba rininiya riri mu kibaya rikaba rikikujwe numusozi uriko ibiti bitotahaye nivyatsi vyumye murico hakaba hari ivyatsi vyumye bikaba bihagazweko nubwoko bwibikoko biba mwishamba vyitwa imbogo kandi ivyo bikoko bikaba ari bitatu bimwe bitatu bikaba vyegeranye hakaba hari nikindi kibihagaze imbere.

Igiti gihagaze ahantu mubusitani bwivyatsi kuri ico giti hakaba hahagazeko inyoni yo mubwoko bwagaca iyo nyoni ikaba ifise amabara yera ayikigina ayagomba kweruruka namaso yirabura numunwa mutoya numurizo ufise amababa maremare namaguru agomba gusa umuhondo

Igikoko co mw'ishamba kiri mu bwoko bw'ibikoko bigendesha amaguru ane, ico gikoko kikaba kiriko kigenda ahantu hari ivyatsi vyumye n'amabuye, ico gikoko kandi kikaba gifise amaso yaka kikaba gifise n'amabara yeruruse nay'irabura.

Ahantu hateye ibiti vyinshi bifise amababi menshi , hakaba hari inyoni ihagazi kwishami yavyabiti iyonyoni ikaba ifise amabara yumuhondo ayirabura, ayagomba kuba ubururu, nayatukura ikaba ifise umurizo muremure wamababa menshi .

Igikoko co mw'ishamba kiri m'ubwoko bw'uruvo gihagaze kw'ibuye gifise amabara atandukanye harimo: Ubururu; umuhondo; n'umukara. Ico gikoko kikaba gihagaze kiraba imbere.

Igikoko co mw'ishamba kiri mu bwoko bw' agaca gifise amababa manini, inzara nini, umunwa w'irabura n'amabara yera nayerurutse kikaba kiri mu kirere nk'igishaka kugwa ahantu.

Ahantu kw'ishami ry'igiti hahagaze inyoni yo mu bwoko bw'agaca iteye igomwe iryoshe kuraba kandi iyo nyoni ikaba ifise amabara ayera ayirabura nayagomba kweruruka ikaba ifise amaso atukuye n'akandi gace kirabura ifise n'umunwa mugufiya wigonze .

Ahantu mw'ishamba hari ivyatsi bitobito bifise amababi maremare , n'ibindi biti bifise amashami menshi , hakaba hari n'ibindi biti vyumye biryamye aho hantu , hakaba hari igikoko co mw'ishamba kiriko kirabisimba , gifise amatwi matoya n'umunwa mutoya, kirekire , gifise amabara y'ikigina.

Imbuga iriko ibikoko bibiri vyo mubwoko bumwe. ivyo bikoko bikaba bifise amabara yera n’ayirabura. ivyo bikoko bikaba biri kumbuga yumucanga n’amabuye ikaba iriko igiti n’icatsi co mubwoko bugufi

Agakoko ko mw'ishamba gafise amaso yirabura, amabara yera nayirabura n'umurizo muremure uriko ubwoya burebure bwera. Ako gakoko kakaba gahagaze ahantu harivyatsi vyumye n'ibitoto.

Inyoni ndende iri mu bwoko bw’inyoni nini ikaba ifise amaguru maremare, ifise n’umunwa ugomba gusa n’umuhondo n’amaso yirabura, ikaba ifise amababa yera n’a yirabura n’ayagomba kweruruka, ikaba ifise umurizo w’amababa maremare cane, ukaba uhagaze ku biti vy’amashami menshi.

Inyoni nyinshi zifise amabara yera nayirabura zihagaze ku migozi y'umuyagankuba, iyo migozi ikaba irimwo iminini na mitoya harimwo iyirabura n’iyererutse.

Inyoni ihagaze mu vyatsi , ivyatsi bigufi iyo nyoni ikaba ifise amaguru yirabura ibara ryerurutse umunwa w,irabura numurizo muremure . Iyo nyoni ikaba ihagaze iraba imbere .

Ahantu hari igiti, igiti gifise amashami, ayo mashami kikaba gifise amababi yariwe n'utundi dukoko, hariko n'utundi dushugwe. Kuri iryo shami hakaba hahagazeko inyoni ifise amabara atandukanye.

Umuntu w’inzobe afise agakoko komwishamba karimubwoko bw'imbeba kakaba gafise inzara ndende nizuru rirerire kakaba gafise amabara yera nayirabura nayerurutse.

Umugabo w,inzobe afashe muminwe agakoko kari mubwoko bw,Imbeba ako gakoko kaba ari agakoko ko mwishamba kataboneka mumaso kandi gafise inzara ndende zicafuye n,amabara agomba kwirabura nayerurutse akaba avanze .

Ahantu mw'ishamba hari igiti co giti g agifise amashami ayo amashami reri hakabahagaze ko inyoni intoya iyo nyoneka yafise amabara amenshi atandukanye harimwo ayera ayirabura n'agomba nko gusa nk'urwatsi nayandi agomba gusa nk'ubururu iyonyoneka yafise umunw amuremure utari umuremure cane wirabura n'amaso yirabu bra n'amaguru agomba gusa ubururu.

Ahantu har'igiti kirekire ico giti kikaba kiriko imigozi itandukanye imwe ikaba ar'imigozi ikozwe mukayaguruzo, iyindi akaba ar'imigozi iboshe isa n'ubururu, hakaba hariho n'ivyatsi birandaranda biri kurico giti, hakaba hariho akanyoni gatoya gafis'umurizo muremure gahagazeko n'umunwa wirabura kand 'aho hantu hakaba herekana ko har'umuco.

Ni inkende zo mw'ishamba zonze z'amaso atukura, zose zihagaze mu mbuga z'ubwoko bumwe z'imirizo miremire zikikujwe n'inyubako ziri mu mbuga y'isima.

Umwana mutoya ahagaze imbere y'inzu yubakishijwe imbaho. uwo mwana akaba ateruye igikere muntoki.

Igiti gitoshe gifise amababi y'urwatsi ribisi ico giti kikaba kirimwo inyoni ifise amabara atukura ay'irabura ay'ubururu ndetse n'umuhondo ikaba ihagaze muri ico giti ikaba ifise n'amababa maremare .